Barkanmu dai wato wannan bid wannan hoto ya gwado mana ne yanda kasuwa yake wato kasuwa da yake cike da hayaniya da kuma zirgazirga na kai wa da kawowan mutane. Wato, kasuwa wuri ne da yake da cinkoso na mutane saboda masu siye suna nan masu siyarwa, suma suna nan kasuwa wuri ne da ya ƙunshi zirga-zirga wato kaiwa da komo na muatne wuri ne na saye da sayarwa wuri ne na hayaniya ko in ce na kaiwa da komowan mutane kamar yadda mukasani, kasuwa ya kasu akwai kayyakayaki daban-daban da ake samu a kasuwa, wato akwai shaguna, wato wanda ake sayar da kayayyaki na tufafi na sawa kawai kuma kayyaki wato da ya shafi kayan abinci. Akwai kayayyaki da ya sahfi su kayan kwari da dai sauran kayekaye kamar yadda muka sani kasuwa wuri ne da mutane suke zuwa domin saye ko kuma sayarwa. A taƙiacen taƙaitawa dai wannan hoto yana nuna mana hoton kasuwa ne da yake cike da wato hargitsi da kaiwa da kawowan mutane wato kai koman mutane, kasuwa ne da yake cike da zirga-zirgan mutane a cikin sa. Na gode.

Barkanmu dai, a wanna bidiyo yana gwado mana ne wato hoton yaro ne da yake rarrafe wato su yara dama an san su da wato kiriniya su yara suna san wato kaiwa da dawowa kamar yadda muka sani ne yaro idan aka haife shi yana ƙarami lokacin be iya zama ba yayin da za a yi rainonso har ya kai lokacin da ze fara koyan zama bayan ya fara wato koyan zama akwai mataki na gaba wato shi ne yanda wato ze fara koyan wato rarrafe kamar yadda muke gani lokacin da yaro ya fara rarrafe lokacin da uwa ya kamata ta kula da zirgazirgansa ma’ana kaiwa da komowansa sabida lokacin ya kai wato lokacin da ze iya barna ze iya ɗaukan abun da ze cutar da shi ba tare da ta yi anƙara sabida tafiya da yake yi na rarrafe ze iya zuwa wato inda uwa ba ta yi tsammanin ze iya zuwa wannan wurin ba yaran da suka fara rarrafe suna farawa ne da farin ciki da murrna sabida suna ganin suna iya barin inda aka ajiye su wato su tafi wani wurin daban lokacin da za su fara wato kiriniya atakaicen taƙaitawa wannan hoto ya gwado mana hoton yaro ne da ya fara rarrafe na gode.

Barkanmu dai. Wato wannan hoto, ya gwado mana ne matsayan wato jihar Edo, wanda ake a birnin Benin City. Wato ita jihar Edo, babbar cibiyarta ita ce Benin, wato akan ce Benin City. Wannan matsaya ne da yake nuna mana cewa, wannan wato asalin birnin wato Benin City ne. kamar yadda hoton ya gwada mana, wato cibiyarsu, yanda yake, ga shi nan an yi shi ne, wato da duwatsu, da kuma aka yi amfani da siminti. Yayin da aka gina wani ɗan hawa, da ya kai wani mataki, sannan aka yi wani wuri, wato kaman window a jikinsa. Sannan aka bi aka ɗora hoto, ko kuma in ce aka ɗora wato wani zane na gunki. Gunki, wato an yi gunki ne, a tsaye, gunkin namiji. Wannan shi yake gwada mana ko kuma in ce ake tabbatar mana da cewa, wannan cibiya ce ta, wato jihar Benin City, ta jihar Edo kenan. A taƙaicen taƙaitawa dai wannan hoto, ya gwado mana ne cibiyar da ke Benin City na jihar Edo. Na gode.

Barkanmu dai wannan bidiyo yana gwado mana ne yadda ake siyan abu ne a kasuwa ko ince yadda ake siyayya a kasuwa kamar yadda muka gani kasuwa wuri ne da yake ƙunshi kayayyaki kala daban-daban kama daga kan kayan abinci izuwa kayan wato sakawa a jiki kayan sawa kenan izuwa ga su takalma da dai sauran kaye-kaye da ake anfani da su yau da kullum kasuwa wuri ne wanda yake haɗe sa cunkusan jama'a da mutane maza da mata kamar yadda muka gani wasu sukan je siya ne wasu sukan je siyarwa ne amma wannan hoto ya gwada mana ne yadda ake zuwa siyan abu ne a kasuwa kama yadda muka gani ga mutun nan ya je siyan wato kayan miya wannan gefe da aka gwado mana gefe ne wato na ‘yankayan gwari wato a kasuwa akan ware wannin gefe wanda ake sa'i da kayan miya nanne ake cewa kayan gwari misali kamar su tomatur tattasai attarugu da kuma albasa kamar yadda muka gani wannan mutumi ya je ne siyan kayan miya wato kayan gwari kenan su tomatur a taƙaice dai wannan hoto na yanda ake gwada yanda ake zuwa siyayya kasuwa na gode

Barkanmu dai. Wato wannan hoto, ya gwado mana ne hoto na wato shagon kafinta, wato inda ake kafinta, aiki ne da ake wato kaman aiki ne da ake yin su da katakai da sauran ƙusoshi da sauran ire-ire kayayyakin aikinsu. Wato su shago na kafinta, shago ne da ake ƙere ƙeren abubuwa da dama, kamar su kujeru, wato kujeru da ake sawa a gida, sannan sukan yi kujeru, waɗanda ake amfani da su a ofisoshi, sannan sukan yi gado, sukan yi ƙananun kujeru da ake amfani da su a kitchen, sukan yi wato abubuwa da dama waɗanda ma ba za su lissafu ba. Wato shi aikin kafinta, aiki ne da ake yin shi da hannu,, wato da kuma taimakon wasu kayayyakin aiki da suke amfani da shi. Amma babban abin amfaninsu shi ne wata katakai. Bayan katakai sai, ƙusoshi da sauran abubuwa da suke ɗaura notina da shi na zamani, da kuma wanda suke yin shi da hannu. A taƙaicen taƙaitawa dai wannan shago ne da ake aiki, wato na kafinta, inda ake ƙere ƙeren gadaje, kujeruda dai sauransu. Na gode.

Barkanmu dai. Wannan hoto ne aka gwado mana na mota wato da yake ɗauke da babbar saniya. Kamar yadda muke gani a wannan hoto, mot ace mai tayu huɗu, yayin da take tafiya a kan hanya, ɗaure da wato wani taya a saman mota, ta gaba kenan. Yayin da a bayan kuma, ta ɗauko, wato ko kuma in ce, ta ɗebo shanukai, wato sa ke nan. Su shanukai, akan iya safaransu ne ko in ce akan iya kasuwancinsu daga wani gari zuwa wani gari. Akan ɗauke shi daga wani yanki i zuwa wani yanki. Su shanukai wato dabba ne da ake wato kasuwancinsu sosai, akan sai da su, wato akan yi amfani da su wajen siyarwa wa masu abinci, masu miya, akan yanka su a lokacin buki ko kuma a yanka a lokacin suna da dai sauransu. Kasuwan wato shanukai, tana ci ne a ko da yaushe, yayin da ake yawan safaransu, wato ake zirga zirga na kaiwa da komo da su, yayin da aka sai da i zuwa inda aka siyar. Akan je siyo su ne, wato a wurren da suke da sauƙi. Kamar yadda muke gani dai, hoto, wato mot ace da ta ɗauko shanukai ko kuma ta ɗauko babbar sa. Na gode.

Barkanmu dai wato wannan hoto yana gwado mana ne hoto na gonan rogo. Wato shi rogo akan wato dasa ganyen sane yayin da akwai wani gefe da yake da, wato yake gwada iyaka ta yanda rogon zai fita a jikin wannan icen da kuma ganyensa. Shi rogo yakan fitone a karkashin kasa, yayin da idan akaje ciransa za'a tonene, wato za'a ǳanyo jijiyoyinsa ne daga kasa har a janyo shi a ciri rogon. Rogo ana anfani dashi koh ince ana sarrafashii ta hanya daba-daban yayin da ake fere shi ayi garin sa wato garin alabo kenan ayi tuwo dashi, akan kuma iya yin dambusa yayin da idan akai garin sa za ai dambunsa akan kirashi da dambun rogo, Kamar yadda muke gani, rogo yana da anfani sosai a jikin mutun yanda wato shi rogo yakan kara karfi wa mutun. Baya ga nan rogo akan sarrafashi ta hanyoyi daban-daban, a takaice takaitawa dai wannan hoto yana gwada mana hotone na gonan wato rogo yayin da ya fito yai karfi ya kai lokacin da wato za'a iya ciransa kaman yadda muke gani a wannan hoto, nagode

Barkanmu dai, wannan hoto ya gwado mana ne, wato yadda wato shugaba yake gaida wato sarki yadda wato sarki yake gaisuwansa. Kamar yadda muka sani, sarki mutum ne da yake da wato muhimmanci, yake kuma da matsayi a tsakanin al’umma. Kamar yadda muke gani, sarkin sarki ne na Yarbawa, kuma shi sarki akan mutunta shi, akan daraja shi. Yayin da ya yi magana, ya fito a cikin al’ummansa, ya yi magana akan ɗauki wannan maganar ayi amfani da shi. Shi sarki mutum ne da yake jan al’uma a jikinsa, yake sakasu wato su yi abun da ya dace. Idan kuma ya ga su na yin abun da ba ya dace ba, ya hana su. Wato yana da matsayi a al’ummansa, ko kuma in ce a yanƙinsa, da ma wasu yanƙunan daban. Duk inda sarki ya fito, ya yi magana, wato ana so mutane su yi mubaya’a, ko kuma in ce su bi bayansa, su bi abun da ya ce. Wannan hoto dai a taƙaice, in za a yi bayani akan shi, sarki ne ga yi nan, mun ga yadda ya yi shiga da hulansa, da wato abun wuya da suke sawa. Wato wannan gaisuwa ce irin na sarauta wanda sarki yake yi. Na gode.

Barkanmu dai. Wato wannan hoto, yana gwado mana ko kuma in ce yana ɗauke ne da hoton yara, yayin da suke wato tonon rami. Kamar yadda muka sani ne, a kan toni rami a wurare daban daban. Kamar yadda muka sani za a toni rami, akwai rami da ake tona na rijiya, akwai rami da ake tona wato na ban ɗaki, akwai tone tonen ramuka da dama da kuma ire irensu da kuma yanayin yanda za a yi amfani da su. Amma a wannan hoto, ana mana nuni ne da yadda yara suke tonon rami wato na hanyar wucewar ruwa, na gefen titi kenan ko kuma in ce gefen kwalta, ta yayin da idan ruwa ya zo, ko da ruwa ya yi yawa, ba zai shiga gidajen mutane ba. Wannan ruwa, zai bi wannan hanya na rami da waɗannan yara suka tone ya wuce. A bisa zahirin gaskiya, tonen rami wato na hanyar wucewar ruwa abu ne mai kyau, abu ne da yake taimakon wato al’umma na wannan yankin da aka tone tone ta yanda zai kare su daga gudana na ruwa i zuwa cikin gidajensu. Kamar yadda muke gani, waɗannan yara, aiki ne da suke yi, aiki na musamman, yayin da suke riƙe da wato abin tonen rami, digger kenan, da kuma wato abin ɗeban ƙasa. waɗannan yara, yara ne da suke tonen rami, wato rami na hanyan wucewar ruwa. Na gode.

Barkanmu dai. Wannan hoto yana gwado mana wato hoton yara ne, da suke wasa, wato wasanni na wido-wido, wanda ake ce masa ‘ina da ɗan karena’. Wannan wasa mafi yawanci, yara idan suka fito dandali, wato fili kenan da suke wasanni, sukan yi irin wannan wasa, yayin da za a gwado su sun rirriƙe wato hannun ‘yan uwansu ko in ce sun rirriƙe hannun junansu yayin da suke zaga fili. Akan ciri kuma yaro ɗaya wanda zai dinga kewaye su shi kuma da gudu, yana bi wani lokacin ma akan yi waƙa a bayan, ana ina da ɗan karena, wanda ba ya cizo, ya ciza wane? Sai a sa abu a bayan ɗaya daga ciki. Yayin da aka zo da gudu, aka, wanda aka saka masa idan har bai gani ba, aka zagayo, aka kewayo, sai a zo, sai a daki bayansa, sai ya tashi shi ma da gudu. Wannan wasa, wasa ne da yake da kyau, kuma wasa ne da yake da tarihi a zamanin baya har i zuwa yanzu yara suna ci gaba da irin wannan wasanni. Wato su yara dama an san su ‘yan wasa ne. a taƙaicen taƙaitawa dai, za mu iya cewa wannan hoto, yana ɗauke ne wato da yara da suke wasa wato na wido-wido, wato was an ina da ɗan karena wand aba ya cizo. Na gode.

Barkanmu dai, wato wannan ho:to yana ɗauke ne da yara da suke wato wasanni irin na taaya. wato su dama yara an san su ne yan wasa duk inda yaro yake, an san shi da san wasa wato yara, bayan sun je makaranta, sun dawo gida, suka wato ainihin ci abinci, bayan sun ci abinci, suka ɗan zauna, suka huta, suna neman inda za su fita su je su ɗan yi wasanni. kamar yadda muka sani, yara da masu abokan wasa ne, suna da mu’amala da son ta’ammali da wasanni kala-daban-daban. Bayan dawowar su daga makaranta, kamar yadda muke gani, waɗannan wato yara ne, yayin da kowa ya ɗauki tayansa, suka fita wato kan hanya suke, wato tuƙa wannan tayan yayin da suke tuƙa wannan taayan, a gaba su sa hannu suna bugewa, yana tafiya, suna bin sa a baya da gudu, ko kuma in ce suna bin sa a baya a guje. wani loakaci kuma, yara sukan yi amfani ne wato da kara, yayin da idan suka sa tayan, za su sa kara su bige, wato su dinga buge tayan, yana gaba, suna bin sa wanin kuma sukan yi amfani da sanda. A taƙicen taƙaitwa, za a iya cewa wannan hoto yana ɗauke ne da yaran da suke wasan tuƙa taya. Na gode.

Barkanmu dai, wannan hoto yana gwado mana wato, yara ne da suke gudu zuwa gida. Kamar yadda muka sani ne, yara akwai su da son wato guje-guje yayin da ko suka taso daga makaranta, idan yara suka je makaranta aka karantar da su, ko kuma in ce suka ɗauka ilimi wani sa’a su an tashe su, za su tafi gida. sai ka ga sun fito a guje. Sannan yara akwai wasanni da suke yi wanda idan suka gama wannan wasannin, za ka ga sun nufi wato gida a guje, sun nufi gidan iyayensu a guje. amadadin su tafi a tsanaki, ko su tafi a hankali za ka ga su sun fi son abun da za su yi wasa da shi, wanda ze jawo musu wato nishaɗi, da kuma wasanni da yara ma abokan wasa ne, duk inda yaro yake za ka samu wato yana da son wasa, da ze jawo, ko tsalle-tsalle, ko guje-guje, da dai sauransu. Yara da muka gani a wannan hoto, yara ne ba wai zallan maza ba ya ƙunshi ne yara maza da kuma mata, kamar yadda muke gani, sun fito ne, ya nuna mana wato wurin ƙauye ne, yayin da yara suka fito a guje za su tafi gida. Na gode.

Barkanmu dai, wato wannan hoto yana ɗauke ne da yara da suke bacci, kamar yadda muka gani, ko kuma in ce kamar yadda muka sani, wato su yara suna da son hutu bayan sun gaji, wani lokacin yara idan suka je wato makaranta ɗaukan karatu ko in ce koyan darasi ko ɗaukan ilimi, su kan je, yayin da za su zauna na wasu awanni a makarantan, wani lokacin za su dawo ne wato suna guje-guje da tsalle-tsalle, wani lokacin kuma kuma yara sukan kasance a gida suna taya wato iyayensu aiki, bayan sun taya iyayensu aiki, sun ji sun gaji, yana da kyau dama su yi bacci, su samu lokaci su yi bacci, su huta, kuma wanni lokacin yara bayan sun dao wo ga makaranta za su tsaya su yi wasanni na guje-guje, su yi wasanni na tsalle-tsalle da dai sauransu, wanda ze sa musu wato gajiya a jikinnsu, kamar yadda muka sani ne, yara dai dama su ‘yan wasa ne sun saboda tu’ammali da wasa, a taƙaicen taƙaitawa, dai za a iya cewa wannan gida gida ne da aka musu shinfiɗi wato a waje a gefen siminti ga, wainda gefen su kuma gashi nan ƙasa ne, wannan hoto yana nuna mana hoton yara ne wato da suke bacci akan tabarma. Na gode.

Barka da war haka. Wannan hoto, yana ɗauke ne ko kuma in ce yana gwado mana yara ne, wato yanda suke amfani da hannu wajen danna ruwa ko kuma in ce wajen janyo ruwa wato a famfo na tuƙa-tuƙa. Kamar yadda muka sani ne, ko kuma in ce muke gani, waɗannan yaran ga su nan, ɗayan yayin da yake buga ruwa a famfo, sauran kuma suke amfani da hannayensu wajen ɗebo wannan ruwa ko kuma in ce wajen tarar wannan ruwa. Wato ita wannan famfo, buga ta ake yi, wato akan riƙe ne da hannu, ana amfani ne da ƙarfi, wato yayin da yaro zai riƙe da hannunsa, ya buga shi i zuwa ƙasa, sannan ya bi ya ɗaga sama. Hakan yakan janyo iska, wato da yake shiga cikin wannan famfo na tuƙa-tuƙa, ya janyo wato ainihin ruwa daga ƙasa ya fito da shi, yayin da za a ɗiba, a yi amfani da shi. Kamar yadda muke gani, shi wannan yaro yana aikin wato buga ruwa, yanda zai fito, yayin da kuma su abokansa ko in ce yara ‘yan uwansa suke amfani da hannu wajen taran wannan siyan su samu su sha. Wannan a taƙaicen taƙaitawa za a iya cewa wannan hoto, yana nuna mana wato yanda yara suke amfani da wato hannayensu wajen buga ruwa na famfo. Na gode.

Barkanmu dai wato wannan hoto yana ɗauke ne wato da mata da suke rawa irin na al’ada wato rawa irin na yarensu kamar yadda muka shina wato akwai al’ada da muke tare da su kala daban-daban ko ku san ko wane da irin yanayin yadda suke rawansu ko kuma in ce da yanayin wato yadda suke shigan su shigan su yakan bambanta da na wanni wato yaran al’ada ko kuma in ce na wani yaran kaman yadda muka ganin shiga ne yayin da suka ɗaura fatu a jikinsu ko kuma kasuwanci da suke sanye wato da abun wuyansa ne da wato abun wato sarƙa ne akan su yayin da aka gwado su suke kuma rawa wato irin na al’adansu shi al’ada abu ne da yake da ka yi abu ne da yake da mahinimancin a dinga wato yin sa shi yasa ake ware wasu lokuta da ba ake taro na al’ada ko ma gayyaci wato waɗanda suke wannan al’adan da inda zajujo su yi rawa a wannan wurin a taƙaice taƙaitawa dai wannan hoto yana ɗauke ne koina yana nuna mana wato mata ne da suke rawa irin na al’adansu na gode

Barkanmu dai wannan hoto yana gwadomana ne wato yadda ake tattaunawa kama yadda muka sina ne akan yi taro kala daban-daban na yadda wato ake tauna na wasu matsaloli ko wasu damuwa ko kuma tattauna wasu abu da za a yi na rayuwa a gaba ko kuma a wannin lokacin to gashi tattaunawa abu ne da yake da matuƙar mahinimanci kama yadda muka sani ko akawa taro na siyasa za a je a tattauna ko taro da za a yi wannin hidima da dai sauransu aƙalla taro ne a tattauna to tattauna abu ne me mahinimancin gaske kama yadda muke gani wannan hoto na ƙunshe ne wato da maza da mata yayin da suke tattaunawa tattaunawan nan aƙalla wannin muhinimin abu ne ko aƙalla wani muhinimin abu ne ko aƙallawa abu ne da za su yi a rayuwansu na gaba aƙalla abu ne da za su yi wato daya shafi yankinsu ko wanda ya shafi wato ainihin jahansu tattaunawa abu ne da yake da mahinimancin ko ma abu ne da yake sawa a fahinci kowa kowa ya fahinci juna kowa fahinci abu ne da ake sawa a gaba ko kuma in ce abu ne da ake so a yi a gaba a taƙaice dai wannan hoto yana ɗauke ne da mutane yanda suka taru suke tattaunawa na gode

Barkanmu dai. Wato wannan hoto, yana gwado mana kare ne, wato yanda kare yake gudanar da rayuwarsa, wato a daji, da kuma wasu yanda suke, yake gudanar da rayuwansa a gida. Wato shi kare, akan iya, yakan iya kiwo ne a daji kuma ana iya kiwonsa a gida. Kamar yadda muka sani shi kare, wato dabba ne ko naman daji, ko a ce masa dai dabba, wanda akan iya kiwata shi, wani akan iya sa shi ya yi gadi a gida. Wato shi kare kamar yanda muka sani, yana da abinci kala daban daban. Abincinsa sun bambanta daga yanayin sauran wasu wato dabbobi da muke da su a ƙasa. Kamar yadda muka sani kare, wato yakan ci abubuwa daban daban. Wani karen yakan ci abinci ha rya ci nama. Mafiya yawan lokuta ma, yawanci za a ce karnuka ko kuma in ce kare, yana da son wato nama, abin da ya shafi nama, duk inda nama yake, kare yana son nama. Sannan kare yawanci, in aka yi kiwonsa a gida, aka kiwata shi a gida, yakan iya gadin wannan gida. Yayin da duk wani, in ya ga baƙo, zai ta da haushi, yakan zamo wato, kaman wato abin tsari, yakan tsare gida. Na gode.

Barkanmu dai wato wa shina hoto yana gwado mana yadda ake wasanni wato da ganga kama yadda muka sina ganga abune da yeke fida sauti yayin da yake sa mutane wato nishaɗi wannin kuma wato yakan sa mutane wato su fito su yi rawa su rasaya su gwada farin cikin su a game da wato abubbuwa ya same su na murna yayin da misali yayin da aka samu ƙaruwa ko yayin da aka samu akiri ko wannin abu ne na cigaba na rayuwa za ka iya gayyatan wannin me yin wasa na ganga ko ko in ce waɗanda suka iya wasanni na ganga su zo su nishaɗantar da mutane a wannin wurin zaka iya hada taro na farin cikin koma ka gayyaci waɗanda suka iya wasanni na ganga su zo wannin wurin don su nishaɗantar da muatane ya yin da shi wannan wasa na ganga yakan sa mutane su tashi su yi rawa su rasaya su taya farin cikin da nishaɗi game da wato samu aiki da ka yi ko samu wannin matasayi da ka yi ko wannin cigaba da ka samu a rayuwanka dukkan wannin wasanni na ganga yana taimakawa sawa na ayyuaka ko in ce a rayuwanmu na yau da kullum kamar yadda muka sani ne ganga abu ne da yake da ƙayi na gode

Barka da warhaka wato hoto yana kwadomana ne wato guntayen bishiyan kwakwa kamar yadda muka sani kwakwa abu ne da yeke da matuƙar mahinmanci ƙama wato abu ne da muka amafina da shi a rayuwarmu na yau da kullum wato shi kwakwa yakan wato fito ne a jikin bishiya kama yadda muka gina bishiyarsa a yayin da ya fito idan ye yi ya riga da wato ye yi ya girma ya ƙosa yanda za’iya cira na za ka ga ya canza kalansa ga wato ruwa ganye ya koma wato kalan yalo-yalo wannan yake tabarmana dacewa eh wannan kwakwa yarigaya da ye yi ya ƙosa za a iya ciransa wanin kuma yakan faɗi da kansa a ƙasa a’dauka ba tare da ansa abu an bigeshi ko kuma anhau ancireshi ba wannan kwakwa idan ya faɗai koya kuma akai sa abu aka buge koya kuma akasa hannu aka cire tunda dai guntayen bishiya ne ba bishiya ne da suke da tsawo ba akan iya amfina da shi da abubbuwa da dama wato shi kwakwa akan iya fasa cikin sa wato cikinsa akwai ruwa ruwan akan iya shan sa ruwan yana da ɗaɗi sosai sanan bayan ruwan akan iya amfaani da shi kanshi gudan kwakwan wanda za a iya cire wato ba wonda yake bayansa bayan ana aka cire bawo za aiya cin sa hankare shi wato a yi kwakumeti da shi akai abun da shi ake kira da kwakumeti. Na gode

Barkanmu dai, wato wannan hoto yana gwado mana ne wato yanda ake wato ayyuka na hannu, wato yanda ake koyon yanda ake haɗa abubbuwa, musamman a wannan hoto an gwada mana ne yanda ake wato ɗinki. Shi wannan ayyuka da ake yin su na hannu, ya ƙunshi wato abubbuwa ne da dama. Wani lokacin mata, ko kuma mata ma har da maza, sukan koya, ko kuma in ce akan koya musu yanda ake haɗa sabulu. Bayan haɗa sabulu, akan koya wa mutane yanda ake haɗa wato man shafawa. Bayan man shafawa, wato akan koya wa mutane yanda ake haɗa wato takalmi, da kuma yanda ake haɗa jaka. Wato yanda ake amfani da fata, har a yi a maida shi ya zama takalmi. Yanda za a ɗaki fata, a san yanda za a sarrafa shi, a haɗa shi ya zama jaka. Amma a wannan hoto an gwada mana ne yanda ake koyon wato ɗinki. Kamar yanda muke gani, mace ce da take kan kekenta wato na ɗinki. Ga abun da ake kira wato tef, abun gwada wato tsawo da mutum take da shi, ko da mace ta je da shi, a gwada a gwada faɗinta, ta yanda za a fitar da ɗinka dai-dai da jikinta, yanda ze mata kyau, ko ya yi dai-dai da ita, ba tare da jikinta ya yi mata yawa ba. Kamar yanda muke gani, ga kala-kalan ɗinkuna da ta yi, masu kyau, masu ƙayatarwa. Na gode.

barkan mu dai wato wannan hoto yana gwado mana wato wasa ne da akeyi na kesa wato wanna wasa da akeyi wasa ne da yake yi wato tsaho hakalin al'umma wato ǳakan yawo harshen mutane yayin da ake taro ko kuma ince ace wani taro akan tara mutane ne yayin da za a igiya a saka karare da sandina asa musu igijoji sas a gʷado mutane yanda suke kallan wannan wasa wannan wasa ya kunshi wato rufe fuska ko kuma ince rufe ǳiki da mutun zai yi yayin da mutun ya rufe ǳikin sa ya rufa fuskansa akan cewaye gurin ne wato da sanduna sannan asa igiya ta yanda mutane baza su siga wannan fili ba kaman yanda muka gani akan wara fili wato sannan a kebance mutane a gefe wato si wanda zai fito yai wannan wasa ai fito ne da ǳikin sa gaba daya a rufe kaman yanda muke gani wannan wasanni ana yinsu ne an fi yawan yinsu a kauyika amma wani lokacin akan yi su a wasu sassana burane sabida wannan wasa wasa ne da yake nisha dan tar da mutane kuma wasa ne dake ƙayatarwa a wurin wato ake yinsa nagode

Barkanmu dai. Wato wannan hoto, yana gwada mana ne, hoton iyali. Abin da ake nufi a nan da iyali, shi ne wato ma’aurata. Hoto ne da yake ƙunshe da ma’aurata a gidansu. Kamar yadda muka gani, wato mata ne da mijinta sannan kuma da ‘yarsu ƙarama. Yayin da suka wato je ɗakinta kamar yadda muke gani a ɗakin ita wannan yarinya, an ware mata wato guri na wasanta na musamman. Ga wato abin da ake kira da balambalo a saman gadonta. Bayan wannan balambalo, ga littafi a hannunta, yayin da iyayen suke ƙoƙarin wato gwada mata wani abu a cikin wannan littafi, ko kuma in ce wato suke ƙoƙarin koyar da ita wani abu da yake cikin wannan littafi. Dama iyaye, ya kamata a ce, suna wato jan ‘ya’yansu a kusa da su, yayin da za su yi wasanni da su, za su kuma iya karantar da su. Wato gida da yake cike da farin ciki, ko kuma in ce gida wato da yake cike da wato zaman lafiya da kuma walwala, gida ne da yake da muhimmanci a rayuwan ɗan Adam. Kamar yadda muke gani, ko kuma in ce yadda muke gani wannan gida, iyaye ne da suke kuma kula da ‘yarsu a cikin gidan. A taƙaice dai wannan hoto, hoto ne da yake nuna mana iyali, wato mata da miji da kuma ‘yarsu, yadda suke rayuwa. Na gode.

Barka da warhaka, wato wannan hoto yana gwado mana yanda ake deban ruwa wato a famfo na gargajiya, ko kuma ince famfo da ake amfani dashi yayinda ake bubugawa kafin ruwa ya fito. Kamar yadda muka sani ne ai mafiya yawan lokaci a ƙauyuka ana wato ainihin wuyan ruwa, ya yinda zaka ga yara da manya, mata da maza za su fito da bakarayensu da bahuna da dai sauran abubuwa da muke amfani dasu wajen deban ruwa. Ya yinda za su zo suna layi, wurin wato ɗeban wannan ruwa a famfo na gargajiya. Kamar yadda muka sani ne, shi wannan famfo akan wato daya ne ze je yayi amfani dashi wajen buga shi ya yi ƙasa, sannan a dago shi yayi sama, yayin da iska yake shiga ciki, ya zuko wato wannan Da yawan lokuta amfi samun wa’innan famfo ne wato a ƙauyuka da muke dasu, yayin da za aje ayi musu wannan famfo sabida yawanci ƙauyuka sun fi wuyan ruwa, sun fi rashin ruwa, kuma ruwa sai dashi a rayu, sai da shi a rayu saboda abu ne da muke amfani dashi na yau da kullum, dole ne musha ruwa, dole ne muyi abinci da ruwa, dole ne abubuwa da yawa dai wa’inada muke yin su da ruwa, ruwa abin nema ne, dole za a fita a nemi ruwa. Kamar yadda muke gani a takaice zamu iya cewa wannan hoto yana gwada mana wato yanda mutane, yara da maza, manya, yara da manya, wato mata da maza yanda suke fita zu zo ɗiban ruwa, wato a famfo na gargajiya. Na gode.

Barkanmu da warhaka wato wannan hoto yana kwadomana ne wato layi ko kuma in ce wato hanƴa ko kuma in ce unguwa da ruwa yake gudana ko kuma in ce ruwa yake malala yake bin wuri wannan unguwa kamar yadda muka sani ne wanni lokatin idan aka yi ruwan sama ruwan ya yi yawa ya yi yawa sosai akan gani yawacin da sa su unguwanni kamar yadda muka sani ne an yi unguwa amma ba’a yi ba’ a yi tǝne hanƴan da ruwa ze iya wuce ba aka ga unguwa guda ba magudanar ruwa to hanƴa da ake tonewa a gefen titi wato a gefen unguwa da ke kira kwalbati za a ga ba kwalbat ba hanƴan wucewan ruwa ta yanda ruwa in ya zo ze wuce se ka ga ruwa ya zo ya shiga wannan anguwa yana gudana kamar yadda muka gani a wannan hoton sannan wani lokacin kuma wato ruwa ne na kogi ko in ce rafi idan ya yi ambali wato kawai ya yi ambaliya ya fito daga kogin ya shiga layin anguwanni muatne ta yanda wanni lokacin ake samun ɓace-ɓacen kayayaki na gidan jama’a ko kuma in ce yadda ake samun ɓace-ɓacen kayayyaki dake wannan unguwa a taƙaice dai wannan hoto yana gwada mana yanda ruwa ne yake gudana a cikin unguwa na gode.

barkan mu dai wato wannan hoto yana gudo mana wato abokai ne koh kuma ƙawaye koh ince kawaye da suke dauke da abubuwan sha a hannun su koh inʧe suke ɗauke da abun sha a hannun su kamar yadda muka sani ne akwai taron da akeyi na farin ciki wanda zaka gayyaci wato abokanka koh kuma mace ta gayyaci ƙawayanta ta yanda zasu ci su sha suyi nishadi su gwada farin cikin su a wannan taro kamar yadda muke gani a wannan hoto an gwado mana wato abokai ne da kuma ƙawaye da suke da haddin kai yayin da koh wannan su yake dauke da lemu wato lemun kwalba yayin da sukai anfani da kofi na gilashi suke shan wannan lemu na kwalba shi wato taro koh kuma farin ciki abune da yake da wato mahimmanci koh kuma ince wato hadin kan abokai koh hadin kan ƙawaye abune da yake da mahimmanci sosai ya kasance ana sa lokaci da zaa hadu wato ayi taro a gudanar da wato zumunci ko kuma ince anuna hadin kai a tsakanin ǳuna ta yanda a wannan taro zaa iya anfani da abinci da kuma abin sha kamar yadda muke gani a wannan hoto na gode

Barkanmu da warhaka. Kamar yadda muke gani a wannan hoto, hoto ne da yake ɗauke wato da gareji. Abun da ake nufi a nan, wani lokaci ne wato da gareji, wurin da ake ajiye motoci, ko in ce wuri na musamman da aka ƙira shi domin ajiyar motoci, shi ne ake kira da gareji. Kamar yadda muka sani ne, akan yi gareji wato a ta ƙofar gida, yayin da za a gina kamar ɗaki, wanda za a sa babbar ƙofa yanda mota za ta shiga. Akan kira shi da gareji wurin ajiyan mota. Kuma wani lokaci, ko a makaranta, ko a makarantu, ko a gurin aiki, ko wurin kasuwanci, za ka gani an kebe wato wani Guri babba da yake da fili, domin ajiyan motoci. Kamar yadda muka sani ne, yanda aka gwada mana a gefen titi, ga motoci nan suna kai komo, wato suna zirga-zirga. Sannan an ware gefe guda, yayin da aka ajiye shi wuri ne na ajiyan motoci da aka kira da gareji. A taƙaice, abun da ake nufi da gareji duk inda aka fili da aka kebe shi domin ajiyan motoci, shi ake nufi da gareji. Na gode.

Barkanmu dai. Kamar yadda muke gani a wannan hoto, ko in ce yadda hoton yake nuna mana, yana nuna mana ne, yadda wato uwa take kuma yadda ‘ya’ya suke gai da wato uwarsu, mahaifiyarsu kenan. Wato ita uwa ko in ce mahaifiya mace ce da take da muhimmanci ga al’umma, kuma take da muhimmanci sosai ga ‘ya’yan da ta haifa. Kamar yadda muka sani ne, uwa mace ce da ya kamata a daraja ta, sabida ko ba komai, mace ce da ta sha wahala yayin wato haihuwa na ‘ya’yanta sannan kuma take ƙoƙarin wato ba su tarbiyya, ta yanda za su amfane ta, su amfani al’umma baki ɗaya. Kuma uwa takan sa yara a kan hanyan da ya dace. Takan koyar da su abubuwa da dama, ilimi na rayuwa, takan kuma wato shirya su tafiya ilimi na makaranta, wato ilimin da za su je su ɗauke shi a makaranta. Takan kuma sa su a kan hanya, na ilimi da na zamantakewa na yau da kullum. Wato ita uwa, abu ne da ya kamata a daraja ta, abu ne da ya kamata a kambama ta a kuma karama ta a ko da yaushe. A taƙaicen taƙaitawa dai wannan hoto yana gwada mana, wato yara ne yanda suka zo gai da mamansu, yayin da suke gaishe ta a bisa ladabi da biyayya, kamar yadda muka gani, sai da suka tsugunna.. Na gode

Barka da war haka. Wato wannan hoto, yana gwado mana ne, wato taro na yara. Kamar yadda muka sani ne, wato su yara abokan juna ne, ko kuma in ce wato yara suna da son wasanni da ‘yan uwansu. Kamar yadda muka sani, yara akwai su da son tsalle-tsalle, wasanni, wato bayan sun dawo daga makaranta ko kuma a layin unguwa haka. Taron yara yana da kyau, yana da muhimmanci, ta yanda ake gwada ma yara haɗin kai. Wato haɗin kan yara, yana da muhimmanci, wato a, a yanki wa al’umma. Kamar yaran unguwa guda ne, za su taso tun suna yara kansu a haɗe, in dais una irin wannan haɗuwa, za su taso suna tausayin junansu, za su taso suna da taimakekeniya a tsakanin junansu. Kamar yadda muke ganin wannan taro na yara, ya ƙunshi wato yara ne, maza da kuma mata, ba a ware wani wato daga ciki ba. Kuma wannan taro, taro ne da suka gwada wato farin ciki, yayin da dukkansu muka ga sun ɗaɗɗaga wato hannayensu, sai kaɗan daga cikinsu waɗanda yara ne ƙananu, ba su yi wayo ba. Wato wannan hoto yana ɗauke ne da yara ƙananu da suke da haɗin kai, suke kuma cikin farin ciki. Na gode.

Barka da war; barka da warhaka, wato wannan hoto, ya gwado mana yanda wato mace ce, ta ‘yebo ruwa wato a wilbairo. Kamar yadda muka sani, ruwa, ana yawan wuyan ruwa, wato a ƙauyuka, da ma wasu sassa na birane, ba lalle se a ƙauye ne ake wuyan ruwa ba. Wani lokacin za ka ga gida, an yi rijiya a ƙauye, rijiyan nan kuma ya ƙafe, babu ruwa a cikinsa. Yayin da damina ya fara tafiya, se ka ga an nemi ruwa a rijiyar an rasa yayin da se an fita, wato an je wani guri, ko rafi, ko wani gurin da yake da, wato fanfo na gargajiya a wannan ƙauyen, kaman fanfon da ake bugawa, ake amfani da hannu, se an je wato da jarakuna da su bokitai da sauran abubuwa na ɗiban ruwa, an je an taro, ko kuma in ce an je an ɗebo, kafin a zo a yi amfani da shi. Amma a wannan hoto, ta; wannan mata, ta yi amfani ne wato da abin da ake ce masa, jarka. Yayin da ta ɗauki, wato yalon jarka, wato jarka ne yalo, ta je ta cik; ta cika ruwa a cikin sa, yanda te amfani da wilbairo, yanda ze saukaka mata, wato wannan wahala. Shi wilbairo, yana saukaka wahala ne, wa mutane, kamar yadda ruwan aka bat ta da shi, ba za ta iya ɗauka a kanta ba, kuma ko da ta ɗauka, za ta wahala, na gode.

Barka da war haka. Kamar yadda muke gani a wannan hoto, wato hoto ne da mace, wato mace ce da take da wato goyo da kuma wata ‘yar a sanye da a sanye da ita a wuya, sannan kuma ta ɗau ruwa, wato a jarka a kanta. Wannan hoto yana mana bayani ne ko kuma in ce yana gwada mana yanda ake wato wuyar ruwa a ƙauyuka. Kamar yadda muke gani, wannan hanya na yanda ta firo, wato gari ne, ƙauye ne, sannan wannan ƙauyen yana gwada mana cewa suna wuyar ruwa sosai. Yayin da ga wasu a gefe su ma a rirriƙe da jarakunansu a hannu, za su je wato ɗeban ruwa. Yayin da aka rasa ruwa a ƙauye, akan sha wahala sosai, ta yanda ruwan sai an je wani rafi ne ko kuma wasu ƙauyukan za ka samu babu famfo na gargajiya, sannan kuma babu famfo na zamani. Sai an je rafi, wato ko in ce kogi, sannan za a je a ɗebi ruwa. Kamar yadda muke gani, ko in ce muka sani, akan fita ne da jarakuna, wasu kuma da bokitai da dai sauran abubuwa na kaye-kayen ɗeban ruwa. Amma mafiya yawan lokuta, an fi amfai ne wato da jarka, sabida ya fi sauƙin a rufe shi a kuma iya ɗaukarsa a kai. Wannan hoto dai yana gwada mana mace ce da take ɗauke da goyon yaro a bayanta da kuma wato ruwa a cikin jarka a kanta. Na gode.

Barkanmu da warhaka wannan hoto yana gwado mana ne wato yanda ake layi na neman ruwa wato da jarakuna, wato shi wuyan ruwa mafiya yawan lokaci akna yi shi ne a lokacin da wato ruwan sama ya tsaya. Se ga rigiyoyin mutane ya ƙaƙƙafe babu ruwa a jikin ta yayin da za ka gani a gari inda akwai fanfo wato na fanfo na gargajiya ko fanfo na tuƙa-tuƙa ko kuma fanfo da za a buɗe. Shi ba se an buga ba, yayin da aka samu wannan fanfon a wannan yankin za ka ga wato mutane suna dandazo, suna cincirondo su samu su je dan su ɗeba wannan ruwa, irin wanna yanayi yakan sa a yi wani dogon layi na ban mamaki. Kamar yadda muke gani a wannan hoton ga jarakuna ga bokitaye ga randuna ko in ce banbu da dai sauran kaye-kaye da ake wato amfani da shi wajen taran ruwa, hayin da za a tari ruwan a ɗauka akai gida, a je a yi amfani da shi dan ita rayuwa dole ne take tafiya da ruwa muna amfani da ruwa ne wurin sha, muna amfani da ruwa wurin dafa binci, muna amfani da ruwa wurin wanke tufafinmu, wurin tsaftace wurare da dai sauransu. Na gode.

Barka da warhaka wato akwai hanyoyi da dama da za a bi wajen shawo wato kai na wanda wato yake ko kuma yake ta'ammali da shan wato kwa eh ƙwaya ko kuma in ce magunguna wanda ba tare da bisa ƙa'ida da kuma dokoki da ke kan magungunan ba. Shi ya sa sau da yawan lokuta wato ire-iren shaye-shayen magunguna ba tare da wato likita ya bada dama ko kuma ya bada ko kuma in ce daman a sha ba kuma ba tare da ba da ƙa'ida na dai-dai yawan wanda za a sha ba wanda hakan wato yakan cutar da mutane ba ki ɗaya yakan cutar da al'umma yakan cutar da wanda ya sha wato ire-iren wannan magani. Wato Hanya da za abi shi ne yayin da wato mutum ya sha ko kuma in ce ya sha magunguna yakan cutar da shi sosai wanda za mu ga sauda yawan lokacin idan aka sha wato wannna magani ba tare da likita ya ce a sha ba, kuma ba tare da ƙa'ida na shan maganin ba, za ku ga cewa mutum ya bugu ya fita a hayyacinsa wato ya kama wasu abubuwa wanda ba dai-dai ba, kamar na maye. Wanda yakan taɓa ƙwaƙwalwa wato na mutum. Shi ya sa yake da kyau a bi hanyoyi da za a wato kiyaye wato wa'innan abubuwa. Yanda za a bi a taimaki wato wanda yai wannan ya sha ƙwayoyi ko in ce ya sha ƙwaya da ta fi ƙarfinsa yana da yawa Yayin da za a taimaka masa wajen nusasseshi wato na hanyar da zai bi yayin da zai sha magani Yana da kyau a sa wato a bashi ilimi a kan haka. Saboda wasu sukan sha ne ba tare da sani ba. Sukan ga kamar cewa Idan suka ɗauka suka sha zai musu magani kuma ba abun da zai faru da su. Ba su da wayewan kai ba su da ilimi na ganin cewa wannan maganin da suka sha zai iya yi musu illa. Yayin da za a nusasshesu wato ta hanyar da ya dace a nuna musu cewa ire-iren shan wa'inanna magunguna ba tare da doka ba ba tare da wato likita ya bada dama da kuma yawan adadin wanda za a sha ba, zai musu illa. A kuma yi musus wato bayanin irin illar da zai musu Tun daga kan jikinsu hai i zuwa ƙwaƙwalwar kansu Wanda zai taimaka ƙwarai da gaske na ganin cewa a gaba sun kiyaye. wato sun fara bin dokoki da za a ba su a kan shaye-shaye a irin wa'innan magungunan. wanda za su bi ta hanyar da ya dace wajen shan su na gode.

Barka da warhaka Wato yanda zan shawo kan tattaunawa da zan yi da wanda nike wato tsammanin cewa yana ta'ammali da ƙwayoyi da wato ba sa kan doka ko kuma in ce ba a yadda da a sha su ba wato yana da yawa, yayin da wato zan bi hanyar da za mu zan bi wato mutattauna da shi. ko kuma in ce mutattauna da ita, hanya ne da zai kasance wato an samo maslaha ba wai da tashin hankali ko kuma da rigima zan bi wato wajen magana da shi ko kuma da ita ba. zan bi ne ta hanyar da ya dace ma'ana hanyar da ya da ce shi ne wato zan fara ne da nusasseshi ko nusasshe ta a kan wato yanayin ta'ammali da irin wa'innan ƙwayoyi wanda ba su da wato doka a kai wanda ba yarje da cewa a sha su ba, zan fara ne wato da kamar in ce ba da bayani ta hanyar da ya dace wa yanda wato zai natsu ko za ta natsu ta saurari abin da zan gaya mata ba tare da tashin hankali ko kuma da rigima ba wato yanayin yanda zan fara da faɗin illolin da shi wa'innan ko kuma in ce su waɗannan ƙwayoyi suke da shi illarsa ga mutane illarsa ga jikin mutum illarsa ga ƙwaƙwalwar mutum da kuma abinda zai iya jawo wa mutum na rashin lafiya a jikinsa. ko kuma na yanda zai yi ya cutar da mutum ta yadda wato wannan wanda nike zargi zai zauna ya natsu ko kuma in ce zai fahimce ni ya natsu. Kuma ya gane wannan illar da nike ƙoƙarin nusassheshi a kai sabida ganin cewa ko da nan gaba ne idan ya tafi zai iya bari ba tare da wato tashin hankali ko kuma wajen gaya masa ba. dan yayin da aka yi amfani da wani tashin hankali ko rigima ba lallai wannan mutum ko wannan macen ya kasance ta bari ba za a bi ne ta hanyar da ya dace, wato hanyar da ka san cewa zai natsu ko za ta natsu ta saurare ka ta ji bayanai a kan irin illolin da yake jawowa a jikin mutum. irin illolin da yake jawowa a cikin ƙwaƙwalwar ma mutum, irin abubuwa da zai janyo wato ya ɓata rayuwar mutum baki ɗaya da wannan wato zan fara, wannan tattaunawar shi zan ɗauko in rika kawaowa ma wa'inda nike zargin cewa suna ta'ammali da irin waɗannan ƙwayoyin ba tare da wato an ba su dama ba, na gode.